awanamoni baa lakisingayi mwa mutuka eza na kabine ya pembe eh nakaroseriya yamutane eh bukanaliko ee bwaka

liboso nanga awa na moni mwana mobala ahuti kelasi azo telama na kati ya balabala alati ba sapatu naba bilamba ya bleu

eloko tomoni awa naba etagere eza ba buku he eza ya bana mike oyo bakendaka kotanga na yango na kelasi esika ba bombaka.

oyo mutu azo telema awa aza mwana mwasi azwii sac a main naye naloboko ya mwasi asimbi loboko ya mobali likolo ya taburete pe atelemi kitoko

saani oyo na moni awa na liboso na ngayi eza bileyi ba lambaki yango malamu penza ba bosanaki te ko tia ka mua pilipili liboso nango e'pesa mua gout na tango yako lia

na moni kaka awa mama moko alati bilamba naye kitoko na sac a main naye na loboko na liboso naye na moni mutuka naba ndaku

tata oyo aza na bilanga azo kata ba kuni po akende kolambela yango ba bileyi ya koliya nde tina tomoni afandi awa azo tiya ba kuni naye esika moko akangii naba singa pona amema yango na ndaku

he awa liboso nabiso tomoni balakisi biso logo na likolo nango bakomi batiye service eza entreprise ya kotonga ba ndaku.

oyo ba lakisi biso awa eza ndako, eza ndako nde ba lakisi awa, ndako ya mukie mais ya kitoko, tomoni yango awa, eza kitoko

awa namoni liboso nanga eza ndaku ya kala pe nakati ya lopangu wana namoni nzete ya mbila eza na kati yangooyo bozo lakisa biso awa tozomona.

Tomoni awa na liboso nabiso eza ndaku hee na liboso ya ndako tomoni benmdele naba panneaux eza na nzela.

Awa namoni awa, eza, eh! ba sandale yabamasayi, yango oyo batye yango awa, eza yabamasayi, ba sandale yango, eh! Batye naba ambelissement nalikolo nayango.

Oyo namoni awa, eza kisi ya bon appétit nde bakomi yango super appétit na se bakomi cyproetadine, compridox nde yango'yo eza kisi

na liboso nabiso awa tomoni, eza muana muasi alati ba bilamba naye, nde tomoni bazolakisa biso awa, azatambola kaka liboso ya magasin

Oo eloko namoni awa, eza PUMA, PUMA eza usine, oyo esalaka ba bote, nababilamba ya marque oyo, balakisi biso awa

mwana mwasi oyo aboyi kolakisa elongi naye mais azo kolakisa mutu naye totala ndenge basaliye basouki naba nzela nzela likolo na motindu yango oyo

Namoni mwana mobali alati kitoko, alati ba bilamba naye na sapato, atelemi esika malamu, nde awa tomoni ye.

he balakisi biso eza ba nyama yamayi nde balakisi biso awa ba nyama ya mayi nde yangoyo balakisi biso awa.

Liboso na nga awa ,namoni eza panneau publicitaire nde bazo lakisa biso awa bakomi sanofi

Awa na moni masanga ya guiness na kopo.

oyo bendele ya mboka mopaya yango oyo ba lakisi biso awa, eza na ba langi mibale, ya pembe na bleu, yango oyo tomoni awa loboso na biso.

Eloko namoni awa ,eza ba mafuta oyo ya kopakola pona nzoto eza ya bana mike na mikolo, nde bazo teka awa balakisi yango awa

he namoni liboso na ngayi awa eza boukou ya bana mike bakomi "OKAPI le cerveau a - t- il un sexe?'' nde bakomi awa totangi awa.

liboso na nga awa namoni mutuku ya rava pe okende na nzela ya mabele kaka eeeeeehhhh mais mutuku yango ya rava eza kitoko

liboso nangai awa, namoni bolakisa ngai motindo akangaka suki ya basi, nde yango oyo namoni awa balakisi nga muto kaka bakangi yango naba meches

Namoni awa liboso na ngai, bana basi ba telemi na arbitre na bango apesa bango mateya.

liboso nanga awa na moni ebale na plage namopanzi nago na moni zente ya mbila nde ba lakisi biso awa

Biloko nyonso tozomona awa eza mafuta eza ba mafuta ya kopakola na nzoto ba produits cosmétiques. Nde Yango oyo bazolakisi biso Awa. Po bazo Teka ango.

awa namoni buku oyo nakati yango, namoni ba ndeke bazopubua likolo, ba mosusu bazokende nase, ba mosusu bazofanda na bango kaka

elenge mibali oyo, bazo sala entrainement na stade, nde tina tomoni bango awa, aza gardien, mosusu aza libanda aza attaquant

ndaku ya kitoko bazo lakisa biso awa baza na finissage bazo pakola ba langi na kamwa bassin ya vert bleu baza na biloko bazali kobwaka na libanda yango tozali komona awa

Hmm! Mutuka oyo tomoni awa, eza camion, ooo yakotiya kaburimbo nanzela, eh! Nde yango oyo tomoni awa, yamunene eza na cistern naango.

oyo mobali tomoni atelemi awa nakandisi aza nakati ya eglise sikoyo azo sambela pona moweyi po liboso naye tomoni mwa cercueil aza nakati ya matanga.

liboso na ngai awa, namoni baza na wenze bazo teka ba anana, na ba pomme de terre, na ba mwa matungulu, batie likolo ya mesa, na ba prune

liboso nanga awa namoni makiti ya kitoko penza nakati ya makiti wana batchia yango matelas yango pe eza nakati ya ndaku na tapis eza nase eza kitoko penza ma formes oyo

Awa tozomona ba bus na batu ya mosala na kati, bango nyoso balati ba kepi ya pembe.

Oo biloko bao lakisa biso awa, eza neti na exposition, yaba kenya, po babiloko oyo! eza babiloko ya coutume, ya bakenya nde balataka biloko oyo, nde yango baolakisa awa

na liboso nangai awa namoni balakisi ngai bakiti minei na mesa nakati kati yango mais batu bazo fandela yango te mais eza kitoko

awa balakisi biso awa heee nakati batiyaka ba crayon ba bic pe tomoni ba buku naba calculatrice naba taille crayon.

tomoni awa hee kamwa ndaku ya muke ya kitoko penza niveau mibale nde yango balakisi biso awa .

ka mwa kisi ba lakisi biso awa, ba komi gaviscon, eza ka mwa pommade oyo ya ko pakola, nde yangoyo

Na moni liboso na nga awa, bazo lakisa nga biloko ya ko liya, bati ba loso na kati na ba misuni nakati na beaucoup d'epice na kati.

oyo liboso na ngai awa, eloko ba lakisi ngai eza buku ya science, pona ko tangisa bana, yango oyo eza liboso na ngai awa

namoni liboso nangai awa balakisi ngai sapatu mibale eza na langi eza neti bleu eza naba singa yango te mais batiaka yango likolo ya mesa

he biloko tomoni awa eza mwa foto yaba joueur baza na kati ya stade bakangi bango foto he nde tozalikomona awa

liboso na ngai awa, namoni ba joeurs, ba lati kitoko penza, baza na training, bango nyoso bazo tambola na kati ya balabala

Tata oyo tomoni ,atelemi awa liboso na biso ,na sima naye namoni bakomi court ,to court ya nini ,mais tomoni aza nzuzi nde ye oyo

Namoni ndako liboso na ngai na batu mosusu bazo telema awa na ba nzungu na bango, eza neti bao lamba libanda awa

Namoni awa liboso na ngai mua mutuka ya camion couleur jaune eza benz sima yango namoni mua voiture ezo landa camion wana na sima

oyo tomoni awa eza naba langi misatou hehe eza bendela bendela yango bazo lakisa biso awa.

awa to moni mwana mwasi azo lakisa biso moto naye ndenge ba tiaki ye plante na moto nde azo lakisa ndenge soki ezali na moto naye

he awa liboso na ngayi awa namoni ba konzi ya mboka songolo baho telema liboso ya bwato nde bakangi bango foto.

Na photo oyo na moni mindele na batu mwindo, na kanisi tango ya ki colonie nde yango oyo.

ndenge nazali komona awa eza mbisi, nayebi te soki nakoki ko benga yango mbisi to nyama, eza oyo na monoko ya mi ndele ba bengaka phoque, esi balongoli yango namayi batiye na se ndenge pe nazomona aza neti ya kokufa .

Photo namoni awa ,namoni eza mbulamatari ao koma na kati ya buku

na moni ndaku ya kitoko pe ya molayi makasi eza etage na liboso nango na moni bendela mine eza na ba langi ekeseni

Awa nga namoni, basilisi kotonga ndako yamabaya, namanzanza bati likolo, naba porte, yangonyoso bati, na ciment nakati

namoni liboso nangai awa, ba mama oyo mibale, bazoteka ba tomates, naba poivrons, naba celery, batandi yango likolo ya mesa

oyo tomoni awa eza mwana mwasi nakati ya ndaku pe azo lakisa ba sac a main na loboko ya mobali na sima naye nazomona ba kiti naba produit naba mafuta yakopakola na kamwa etagere na sima naye.

liboso nanga awa namoni milangi mitanu ya syro eza kisioyo ya komela pona energie

Mwana mwasi oyo bazo lakisa biso awa, aza nakati ya kelasi, namoni azo tanga makasi neti mutu aza na examen.

awa na moni na liboso nanga diclofenac eza kisi yako mela po na ba douleur ya nzoto eza ya capsule na kati ya ambalage ya carton

Balakisi bisi awa ba pake ya chips, bakomi Lays.

photo na moni ya butu mibale moko aza na buku naye na mosusu aza na buku naye ba silisi ko signe pacte donc bazo lakisa batu bamona que ba silisi ko signe na buku wana

awa liboso na ngai, ba lakisi ngai, eza mboka kitoko, batongi ba étages ebele ebele pe ya mulai, na liboso na yango namoni mayi, nde balakisi biso awa

Eloko na moni awa liboso na nga eza mwa fololo nde bati yango awa, na sani na mopanzi nayango

Awa na moni batu bazo sala sport balati ba bilamba na bango na ba sapato po na kosala sport. Bazali ko kima.

awa na moni lipapa yakitoko penza ya couleur ya rose ba tie yango likolo ya mesa eza kitoko penza sapatu yango

oyo balakisi biso awa eza bendele nde yango oyo baho lakisa biso awa ,eza ya mboka mupaya nde tomoni awa liiboso nabiso.

tomoni awa ha eza ba mbisi ya kotumba nde yangoyo bazolakisa biso awa bazo tumba yango pe ebeli malamu penza

Na photo oyo na moni batu baza na salle, na journaliste na mopanzi na bango, bazo pesa mateya.

namoni, liboso na ngai. mwana kelasi, azo tanga, eloko akomaki na buku naye, aza nango na maboko

Bapolicier mibale oyo, batelemi nakati ya balabala mponakotelemisa bamituka batala soki bamikanda nayango Baza nayango.

liboso na nga awa namoni eza ndakou namoni ba singya electriciter na nzete ya mango na liboso nango na lppango ya manzanza

Oyo elenge mwasi, azolakisa biso ndenge bakataki ye suki, mpe namisapi naye ndenge bapakolaye ma vernis.

nga namini biloko bazolakisa biso awa ezali biloko ya koliya ezali pilipili batiye ba epice ebele ezali biloko ya koliya nde bazolakisa biso awa.

Namoni balakisi biso bilamba ya mwasi, yango pe balakisi mannequin yango wana tozo mona.

Awa liboso na ngai na moni sani ya pembe na biloko ya kolia na kati

ba produits oyo bazoteka yango awa eza ba produits cosmetics, mafuta oyo yakopakala na nzoto nde yango oyo bazolakisa biso awa

balakisi ngayi awa eza loso naba sambusa na viande musuni nde bazolakisa biso awa ya koliya

awa namoni liboso nangai, balakisi ngai eza pondu, na fufu, na molangi moko ya miitzing, na pilipili nakati ya sahani

oyo kisi na moni bo lakisi ngayi awa eza kisi ya kingo

awanamoni libosonangayi makolo mibale yasapato sapatoyangoyo eza basandale ndeyangoyo ee

Oyo Eza buku ya Bana mike. Nde tomoni liboso nango bakomi je bouquine. Eza ya Bana Po bayokola kotanga

oyo to moni ba likisi biso bakomi zebu zebu oyo eza kisi anti inflamatoire pona ba douleur nde yango ba likisi biso

Oyo namoni Awa liboso na Ngai eza mwa boîte ya ba Kisi. Bakisi ango bakomi Sulfatrim forte. Nde Yango oyo tomoni awa

liboso na biso awa tomoni batu basi misato baza na kati ya terrain bazo beta basket na bango

elengi ya mobali oyo aza na kati salon he basilisi ko kata ye souki nde balatisiye kitambalo wana po ba souki ekoma na nzoto naye te.

biloko namoni awa liboso na ngayi namoni eza poivron namoni eza ba tomate na matungulu nde batiye yango liboso ya nga awa eza na sahani moko ya pembe

tomoni awa ba biloko oyo bazo laisa biso awa ba farde ba muku ba col ya papier batiye yango esika ba bengaka stockage ou bien magasin.

Namoni bayeli nga eloko oyo, babengaka yango na monoko ya lopoto eza blender ,blender soki olingi osala ba jus na yo nde otie na kati ,otie yango na kati ya courant esaleli yo ba biloko nionso olingi

oyo pe na moni awa eza buku likoloyo ya buku oyo ba komi "I bet you can" nde yango to moni awa

liboso nanga awa namoni balakisi ngayi galerie bassin du congo nde yangoyo eza liboso nangayi nabalabala eza liboso nango nde eza awa

Awa namoni balakisi nga, bana ya kelasi, baza na mulongo, eza milongo mibale, bon! Na pembeni nabango, namoni mayi eza kuna, eh! Nde yango too mona kuna eza neti pembe na bleu.

Tomoni awa mwa box oyo balakisi biso awa he eza kisi ya bon appetit likolo ya carton bakomi sipropotadina eza kisi ya bon appetit

Namoni awa, balakisi nga mutuka ya buss, eh! Nakati nayango namoni batu moko, mibale, misatu, mine, bazofanda na katikati

na moni ba buatu misatu oyo ya mabaya nde yango oyo to moni awa, eza likolo ya mayi pe' na bamatiti eza na mopanzi

awa namoni eza balabala yakitoko neti autho route namopanzi namoni batala naliboso kuna bandako ya etage naba nzete

Na moni mutu azali ko tambusa tukutuku na kati ya nzela na mutuka moko na tukutuku bazo ya liboso na ye.

tomoni awa eza esika ba tekaka ba bilamba , namoni ba couleur ya rouge ya bleu na noir nyiso eza na kati.

oyo eza buku ya bana ba tangaka na kelasi ya 6em eza buku ya grammaire nde yango oyo

Eloko tomoni awa eza fololo ya jaune, na likolo na yango namoni ka mwa insecte kaotambola likolo mais epesa ka mwa couleur ya kitoko

libosonanga awa balakisanga eh mitu misati yabana basi bakangi basuki bolakisaba mitindo bobakangaki bango yasiki yamutu ndeyango oyo

Awa na moni kiti bakangi na singa ya kekele, nakati yango bati mwa cousin ya kitoko

Awa liboso nanga awa namoni eza sapato ya mibali yango oyo balakisi biso awa naka grife nango ya mosaka.

Eloko namoni awa eza bamilangi ya mayi, eza milangi mitano, batiyakaango mayi yakomela nakati, nde yango oyo toomona awa

oyo sapato namoni awaeza yo moko eza yango mokoeza na mosusu te eza na moninga te nde bazolakisa biso awa eza pantouffle.

liboso nangai awa, namoni elengi mobali oyo, azui coupe naye po abetaka basket

Eloko namoni liboso na ngai eza bilei na soso ya kotumba batia'ngo na mopanzi na kwanga nde biloko tomoni awa na photo oyo

awa na liboso nangai awa namoni makiti ya kofanda ya lisatu, na couleur ya motane

to moni awa bana kelasi moto na moto na mua malette naye na mokongo nde bango oyo to moni awa

he eloko namoni awa bazolakisa ngayi eza mulangi ya kisi, kisi nini eza paracetamol orange oyo ya komela.

he foto tomoni awa namoni balakisi biso ndenge bakangaki suki ya mwana mwasi oyo nde bazo lakisa biso awa.

Na moni mobali aza ko tombola tuyau ya mai.

mwana mwasi oyo balikisi ye awa akangi suki ya rasta ya kitoko azo lakisa azo simba na mutu naye po to mona azo lakisa ndenge ezala pe alati ka moya tricot ya motane

eloko bazo lakisa biso awa eza ba bijoux naba chenette naba bracelets nde bazo lakisa biso awa baza esika ya exposition nde bazolakisa biso biloko oyo

oyo balakisi awa eza matiti ,oyo eza feuille de loreillet, hein feuillet de loreillet matiti ya ngoyo feuille de loreillet

Namoni Awa bolakisi biso pine. Na kati yango, namoni ba matiti ya molayi na eloko eza na kati ya matiti, eloko ya pembe.

Na moni awa liboso na nga bayeli nga biloko ya kolia, eza matembele na pilipili, ba lambi yango kitoko penza ya solo.

Tomoni awa, eh! Babwato ya muke nabato baokota nakati, balingi bakatisa nangambo ya ebale, nde tomoni bango awa.

Na moni kiti na ba coussins ya kitoko na kati ya ndako.

Liboso na nga awa ,namoni oyo eza etiquette ya ba entreprise, Express Cyprus

oyo ndaku namoni awa eza jaipur eza ndaku ya etage ,mulayi penza na se nango he batiye barre nakati esika bato bakendaka komela masanga nabango

Elenge mobali oyo namoni ao bongisa mua libende moko boye na pneu oyo ya mutuka eza na mopanzi na ye ,nionso ye nde azo sala'ango

liboso nanga awa namoni milangi misatu nakati ba biloko eza nakati eza ba cosmetik.

O ndako ba lakisi biso awa, ba zwaki photo na butu, mais ezo monana que eza na électricité na kati, pe ndako yango eza kitoko. eza kitoko penza

Na ba pilipili na nzete na ngo ya ba langi ekabwani.

liboso na nga awa namoni insigne moko ya louis vuitton, eza ba marque ya ba elamba.

liboso na nga awa namoni ndako, o ndako ba komi hotel de ville de nkinkala, nde yangoyo, pakoli ata ba langi te, nde yango to moni awa.

namoni awa eza livre ya bana kelasi bapesaka bango tango ya kotanga ,eza ya 6 ieme yango primaire nde ya ngoyo.

Ba policiers oyo namoni na kati ya mutuka ,ba mbulamatari nde bao kende ,na kosala mosala na bango nde bango oyo tomoni awa

namoni awa batu baza nakati ya salle bazo landa mateya bazo pesa bangpo pona covid hee yango wana.

Awa namoni eza chambre, oyo yakomisokola nzoto ,eza na begnoire nango na kati ,na toilette biloko nionso eza na kati eza chambre principale ya mukolo ndako

Ooo, eza ndako, ya étage, eza ndako en étage yango oyo tomoni awa, balakisi nga awa, ndako en étage nde namoni yango awa, ndako en étage nde yango oyo tomoni.

Elenge mibali misatu oyo namoni awa, baza ba sportifs ,nde bango balakisi biso awa batelemi na kati ya terrain babeti mwa photo na bango souvenir

humm liboso nanga awa namoni heee balakisi nga eza carte ya mboka ya congo-brazaville nde yangoyo bazolakisa biso awa hee.

Mutuka oyo to moni, nakati ya nzela, ba fongoli capot ekufi, mutuka eza munene, eza na langi ya mosaka, nde yango oyo

he kaliko oyo tomoni awa elakisi biso hee ba christu tango ya kala ndenge bazali ko bunda nde balakisi biso

liboso nanga awa na moni ba tundi ba tomate likolo ya mesa na ba matungulu eza esika yako tekela ba biloko oyo

Ba elenge mibali oyo, Baza nakati ya stade, bazosala sport, nde balakisi biso awa, Baza misatu, mutu na mutu azwi position naye, yakovanda.

oyo tomoni awa eza hee etiquette to pancarte ya entreprise pakala pe songolo nde yangoyo balakisi biso awa

awa namoni liboso nangai ba beti ya mbunda yango balakisi ngai baza awa liboso nanga awa moto na moto azui poster naye atelemi

Na moni ba mituka na balabala na liboso nango na moni ndako ya etage.

Oyo tomoni awa eza photo ya mokonzi ya mboka ya cote ya brazzaville nde oyo tomoni awa balakisi awa

Tala bilenge mibali oyo mibale, namoni balati ba ceinture noir bango nyoso baza ba karateka, baolata sapato te.

oyo ba biloko tozomona awa eza ba logo yaba he ya ONU, UNICEF ya heee Banque mondial tu.

tomoni awa ba lakisi biso bana kelasi, baza na kati ya anniversaire, na instutrice na bango aza sima na bango, azo tia bango nioso na kati ya mulongo

namoni ezamosuni yakolia batie na pili pili likolo nasosi nakati batiango likolo yamesa yangoyo

Liboso na ngai awa, namoni mwa kabati ya kitoko penza. Batongi yango na mabaya. Pe batie yango likolo ya mabanga

he eloko tomoni awa liboso nabso batoye yang na ndaku po ekotisa mupepe na ndaku na munoko ya lopoto ba bengaka yango hee climatiseur

Nazomona foto yasapato ya noir yabasi, batye yango likolo namesa mpo emonana malamu

Eh! Tomoni awa eh! ba joueurs, eee Baza eee 6, baoyo nyonso balingi babeta mupila, namoni bamosusu, mine nabango baolata jaune noire, bamususu bazo lata bleue blanc, na oyo mususu aolata eee rose.

Awa tomoni awa eza etiquette ya club moko boye nde balakisi biso awa All Star Converse yang'oyo

Ezali pancarte ya parc zoologique ya Congo Brazza.

Liboso nanga awa, namoni balakisinga bakiti mine, namesa moko nakati, mais bato baofandela yango te, ba exposé yango kaka nakati yandako

Namoni balakisi nga awa, oyo eza nzela ya rays, nzela ya train, eh! Train elekaka likolo yamabende oyo, nde nzela nayango oyo balakisi biso awa.

ndaku tomoni liboso nabiso awa hee eza naba nzete na libanda ya lopango nakati ya lopango pe bakomi ambassade ya sud afrique na congo - brazza

Na liboso na nga awa na moni bolakisi mbuma mibale ya kolia na munoko ya poto ba bengaka yango ...

Liboso na biso Awa, balakisi biso, mokonzi ya mboka eh ya Congo Brazza ao koma na kati ya buku na ye, pe na sima na ye tomoni baaaa ba garde na ye

oyo tomoni awa elingi ezala neti he ba nzete ya songo mais eza ya songo te pe tomoni yango pe eza kaka matiti nde tomoni awa

otomoni eeehhh liboso nabiso awa eza terrain, ohh terrain eza ya basket nde yangoyo lekisibiso awa

awa tomoni baho lakisa biso ba sapato mibale ya kitoko penza na ba singa nango ezo lakisa k eza ya sika .

eza ba ndeke, awa tomoni eza ba ndeke baza nakati ya zamba, ba ndeke

awa namoni balakisi ngayi eza nyamya ya zamba ba bengaka yango nkoyi nde yangoyonanu ekoli te eza nanu na mwana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

Liboso nabiso awa tomoni, eh! Bamibali mitano nasima nabango namoni mwa mutuka, nakanisi eza yabango yamusala.

oyo eza ba tampon ba cachet nde biloko namoni na liboso na ngayi na ba bic pona ko koma

humhum bana oyo mibale heeee moko moko na bango mibale aho lakisa heee buku naye nde tomoni oyo.

Awa mutu aza nakati ya Boîte, azo beta musique, alati bleu.

Eloko namoni Awa, eza na kati ya mayi. Ya monene penza, kombo na yango koba. Na Monoko ya lopoto Babengaka yango tortue. Yango oyo

awa na photo ba yeli biso awa, eza na bato mitanu, ba oyo misatu baza ba maman, ba oyo mibale aza elenge mibali, nde ba telemi awa liboso na biso

liboso nanga awa namoni hee balabala nakaaa hahah mwa mutuka naba panzi na mwa ngomba wana namoni naba nzete ebele.

ka mwa eloko tomoni awa liboso na biso eza nyama te eza ndeke te namonoko yalopoto bambengakango eza chauve souris nde yango oyo

liboso nangayi awa balakisi ngayi kamwa kabati naba etagere likolo eza kitoko penza kaza pembe na kamwa couleur ya rose.

oyo tomoni awa eza art art yango basali onument ya mobali oyo azalaki ecrivain abandi kokoma babuku tango ya kala batiye pe tango abotamaki pe na tango akufelaki

Ba biloko tomoni awa ,eza ba biloko ya kelasi, tomoni ba buku na ba colle ya bana, na ba peinture, na mua tablette nde ba biloko tomoni awa na ba milangi ya colle

awa balakisi biso biloko ba kitoko biloko ya koliya

tomoni awa, mobali aza moko, nabasi Baza mine, bangonyoso bazofanda epa nabango, nasapato nabango batye liboso nabango.

oyo na moni awa na liboso na ngayi eza ndaku ya enseignement nationale superieur ,nde yango oyo ba lakisi biso awa na ndaku oyo

liboso na nanga awa bayelinga ba buku ya mathematique po na bana nde yango to moni awa

nga na moni awa eza labo nde na moni awa

Oyo mutuka balakisi biso awa, ya camionette, ezomema ba miliki ya cowbell, baokende koteka yango naba magazin, yango oyo tomoni awa.

ee libosonanga awa namoni ezakisi yaomela eh pona gripe eh ndeyango oyo bakomi antigrip ee ezanakati ya boite nango

Namoni awa mua photo balakisi ngai mwana mwasi akatiye suki oyo etikalaki muke atie na kati ba langi to babengaka yango teinture nde tomoni atie na kati ya mutu, oyo ya mosaka

Awa ba lasiki biso photo, namoni bilili mibale, tata na mwana naye, nde bangoyo ba kangi bango photo nde tomoni awa